Waa dad aada u fara badan oo meel hoolo

Waa hool waxaa yaalo kuraas jaale ah

Waa gacanka kombiyuutarka lagu baaro madow waaye

Waa guri dhismo kusocdo

Waxaan u jeedaa dabaq

Waa shabaq barbanooni badan ku jiro

Halkaan waxaa ka muuqdo hool ay fadhiyaan rag badan waxaana ugu soo horeeyo afar nin oo miiska buugaag iyo warqado mid waxa uu qabaa shaati cagaar midna waxa uu qabaa buluug midna cadaan midna madaw iyo cadays

Waa guri gurigaan oranji oranji waayo

Meeshaan waxaa ka muuqdo afar kululeyso oo is dulsaaran

Guri weyn waayo hoos cadaan waayo

Wa laami waxaa maraayo bajaaj guduud midabkiisii yahay madow

Bakeeri dhalo ah miisha uu yaalo miis waaye

Waa geed ku talaalan caro dhoobey

Pizza waaye iyo cabitaan

Waa cunug yar iyo naag nin weyn

Halkaan waxaa ka muuqdo niman injineero ah oo qabo jaakado jaalo iyo koofiyad cadaan ah

Waa laba nin oo wataan dhar boolis caddaan ah

Jijimo oo dahabi dahabi ah

Waa hool ay ninman fadhiyaan kuligoodna waxey wataan cimaamado

Waa guri dhismo ku socdo

Waa qol darbigana waa madow

Waa bar fuun madow ah

Waa jijjimo u wada dahabi ah oo badan oo saaran caddeys ah waxaa ka dambeeyay meel gelin

Baatiyaal kuwi lajaraayay ah

Waa canjeero iyo ukun saaran saxan

Waa saddex gabdhood oo iskuul dugsi sare oo dhigeen oo dharkoodu yahay caddaan mid waxay qabteen shirar labada kalena ma qabaan waxbay gacanta ku hayaan qorayaan

Odayaal ayaa meeshan fadhiyo

Waa arday wato dhar jaalo iyo buluug wato

Waa caagado waxaa ku jira shukuraato midabkeedu yahay madow